Pashiwambo, omuntu gomulumentu kunasha ongombe kushi omulumentu, onkee onawa wa mona oshimaliwa shoye opo wukii landele ongombe yoye. Oongombe odhili dha simana oshoka ohadhi tselwa piituthi ya yoolokathana ngaashi piituthi yoohango nenge piituthi yoosa.

Uuna nomvula ya koka omi lamba odhindji ohadhi kala tadhi tondoka omeya shoka hashi kala oshi digu kaa kwa shigwana opo ya taaguluke omilambaa onkee oye yapo nonkambadhala ndjika moka ya kutha iiti taye yi tula kumwe opo aantu ya shimwe oku lyatelelako.

Moomedhi dhakapita okwali twa kundana okundana ombwiinayi oku ziilila koshitopolwa shaMusati moka omukulukadhi goomvula dhopokati a li a dhipagwa kondjamba. Ondjamba oyili ya nika oshiponga lela onkee aakwashigwana taya nkunkililwa opo yaahinde oondjamba ihe ye dhi lopote.

Nonando aantu yamwe ya kala nokutya Oongolo odhafa oondoongi ,Oondoongi o hadhi tekulwa megumbo, omanga oongolo odhili iiyamakuti .oongolo odhina oondjila oondudhe noontonkele

Oohi odhili dhina omuthenu onkene ito vulu okudhi kwata noonyala dhoye onkee aantu oye yapo nee nonkambadhala ndjika moka taya longitha oonete oku kwata oohi, ngoka guli omukalo omupu notagu endelele.

Momeya ohamu kala muna iinamwenyo oyindji ngaashi ondjambameya ndjoka yi li ya nika oshiponga, onkee aakwashigwana otaya kunkililwa nuuna taya yi popepi nomeya ya kale ya lungama.

Pashiwambo aantu shampa ya mana okupulula, ohaya topola nee epya kutya kombinga yimwe otaya tula ko shike shaashi i taya vulu okukuna epya alihe omahangu nenge omakunde sho osho nee haya topola kutya kombinga yimwe otaku yi omakunde, ko kumwe taku yi iilya nenge oofukwa.

Uuyuni paife owahuma komeho naantu ihaya longitha we omatemo nenge iipululo yoondoongo aawe aantu paife ohaya longitha omambakumbaku okupulula omapya gawo, ngoka oguli omukalo tagu endelele.

Nonando oonte dhetango odhi li dha pumbiwa kiimeno, uuna omutenya gwa tsa shinene oonte dhetango ohadhi vulu okuyonagula po iimeno, aanafaalama onkee ye ya po nonkambadhala ndjika moka haya tula othayila pombanda yiimeno opo yi keelele oonte dhetango kaadhi thike kiimeno.

Uuna omvula ya loka nawa omapya oha ga kala ga ziza nawa ano iimeno yu uvite ombili lela, uuna ya limwa nawa ka yili momwiidhi. Shika oha shi kala ne shi uvitithe nawa aanafaalama oku tala omapya gawo ga ziza nawa .

Uuna omvula ya loko nawa, omalundu ohaga kala ga ziza nawa niimuna ngaashi oongombe, ohadhi kala nee tadhi napa nawa momalundu, tadhi li omwiidhi.

Uuyuni paife owa huma komeho, naantu ihaya longitha we omatemo nenge iipululo yoondoongi oku pulula omapya gawo, aweee, aantu paife otaya longitha owala omambakumbaku oku pulula omapya, shoka shili omukalo tagu endelele.

Uuna omvula ina yi loka nawa nenge omvula ya hula okuloka shika ohashi tula aanafalama muudhigu oshoka iimeno oya pumbwa omeya onkene aanafalama oye yapo nonkambadhala ndjika moka haya kutha ominino e taye dhi tsu oombululu opo dhi vule okupa iimeno omeya.

Uuna omvula ya loka nawa aanafalama ohaya kutha nee iilikolomwa yawo ngaashi omakunde, omapungu, iilya nayilwe ishewe, etaya ka landitha komahala goma ngeshefelo, opo yi imonene oshimaliwa.

Nonando aantu yamwe ya talako uunafaalama shafa oshinima oshipu . uunafaalama owuli oshinima shimwe shoka oshidhigu oshoka kehe esiku owuna okukala wa tekela iimeno ngoye to tala kutya iimeno ayihe oyili nawa

Otuna iiyamakuti yomaludhi ga yoolokathana moka tuna mo oompanda. Oompanda odhili dha gamenwa molwa omawinga gawo ngoka gondilo. Uukongo wali paveta onkene ngaa natango tawu tsikile.

Uuna omvula yaloka nawa niimeno tayi helelwa nawa kaayili momwiidhi, ohayi kala yaziza nawa yuuvite ombili. Naanafaalama ohaya kala ya nyanyukwa okutala omapya gawo sho gaziza nawa.

MoNamibia otuna mo omuhoko gwaAdhemba. Aadhemba oyo yeli yamwe yomwaamboka haya nana aataleli omolwa onkalo yawo ndjoka yeli. Oshoka ohaya zala owala iipa nomalutu gawo geli kombanda.

Uuna aantu ya mana okupulula momapya gawo, aanamambakumbaku ohaya kutha ko nee omatemo ko ma mbakumbaku, opo omambakumbaku ga ka longe iilonga yilwe ishewe oshoka okupulula paife okwa pwa.

Uunafaalama woondjuhwa owuli wa simana oshoka oto vulu oku landitha po oondjuhwa dhoka oonene nenge uuyuhwena, nenge to landitha po omayi opo wiimonene oshimaliwa.

Uuna omvula ya loka iishana ohayi kala nee ya talama omeya go omalundu taga kala nee ga ziza nawa. Niimuna ohayi kala nee yu uvite ombili oshoka omwiidhi gwokulya opo guli nomeya opo geli.

Ombuga yaNamibia olyo limwe lyomomahala ngoka haga nana aatalelipo. Ehala ndyoka lya kukuta nokamu na sha iimeno oyindji kakele koshimeno shedhina welwitchia shoka hashi vulu okumena mombuga.

Megumbo kehe omwa pumbwa oku kala muna oondjuhwa, shoka uuna megumbo mweya omu yenda pa shiwambo, oha dhipa gelwa ondjuhwa nenge ta pewa ondjuhwa yina omwenyo aye nayo.

Moomedhi dhakapita otwa li twa kundana oonkundana oombwiinayi oku ziilila koshitopolwa shaMusati moka omukiintu goomvula dhopokati ali a dhipagwa koondjamba. Oondjamba odhili dha nika oshilongo lela onkene aakwashigwana otaya tseyithilwa opo yiikaleke kokule noondjamba.

Anuwa omutumba ihagu etasha onkee ngaa natango aantu taa kambadha okuya po nasha opo yiimonene oshimaliwa, moka yeya po nomukalo gwokulanditha iimeno iishona, moka aalandi taa vulu okukalanda yo taakatsika komagumbo ngawo.

Oohi odhili dhina omuthenu. Onkene ito vulu okudhi kwata noonyala dhowala. Onkene aantu ngashingeyi oyeya po nomukalo ngoka omupu moka taya longitha oonete okukwata oohi.

Uunafalama woondjuhwa owu li wa simana elela, oshoka oto vulu oku imonena oshimaliwa mokulanditha omayi, nenge to landitha po oondjuhwa dhimwe nenge to landitha wo uuyuhwena mboka uushona.

Mefuta ohamu kala iinamwenyo yomaludhi ga yoolokathana, moka hamu kala woo iinamwenyo mbyoka hayi ithanwa taku ti oombwa dhomomeya. Oombwa dhomomeya odha simana, oshoka ohadhi vulu okuza omagadhi ngoka haga panga aantu mboka taya ehama omakutsi.

Otuna iiyamakuti yomaludhi ga yoolokathana moka tunamo wo oshinamwenyo shoka shedhina onduli. Onduli osho oshinamwenyo shoka oshileeleka kiinamwenyo ayihe muuyuni.

Moshiwambo otuna mo oshituthi shoka hashi ithanwa ta kutiwa olufuko, moka aakadhona yoomvula dhopokati haya kafukalekwa nee ku Namunganga. Noshituthi shika ohashi ningilwa nee kombalantu.

Oomweedhi dha ka pita otwali twa kundana onkundana ombwinayi okuziilila moshitopolwa shaMusati, moka omukiintu goomvula dhopokati a li a dhipagwa kondjamba. Oondjamba odhi li dha nika oshiponga elela, onkene aakwashigwana taya kunkililwa, opo ya ikaleke kokule noondjamba.

Uuna omvula yaloka nawa, aanafaalama ohaya kala yena iilikolomwa oyindji nawa , moka haya vulu okuthamo yimwe , opo yekeyi landithe pomahala gomangeshefelo yo yiimonenemo iiyemo .

Muuyuni wopaife aantu ihaya longitha we omatemo nenge oshipululo shoondoongi okupulula omapya gawo. Aantu paife ohaya longitha owala omambakumbaku ngoka guli omukalo tagu endelele.

Nonando aantu oya kala nokutya ongolo oya fa ondoongi. Ongolo oshiyamakuti omanga ondongi ohayi vulu okutekulwa megumbo, oya yooloka owala pondjila mpoka ongolo hina oondjila oontokele noondudhe.

Otuna uudhila wayoolokathana moka tuna mo okadhila hoka haka ithanwa taku tiwa ehwiyu. Nonando pashiwambo aantu oyi itaala kutya uuna wamona ehwiyu nenge wu uva tali lili oto uvu oshinima oshiwinayi.

Otuna iiyamakuta yomaludhi ga yoolokathana. Moka tuna mo oshiyamakuti shedhina onduli. Onduli oyo oshinamwenyo shoka oshileleka kiinamwenyo iikwawo ayihe muuyuni.

Uunafaalama woondjuhwa owuli wa simana eelela oshoka omuntu oti imonene oshimaliwa she okuza mokulanditha oondjuhwa ndhoka oonene, nenge uuyuhwena nenge ta landitha omayi.

Nonande oonte dhetango dha pumbiwa kiimeno, uuna omutenya gwatsa shinene shika ohashi vulu okuyonagulapo iimeno. Aanaafaalama onkene yeya po nonkambadhala ndjika moka haya tula othayila kombanda yiimeno opo yi keelele oonte dhetango kaadhithike kiimeno.

Oohi odhili lela hadhi dhengepo omukaga miitopolwa ya yoolokathana moNamibia, oshoka odhina ombiliha moka to vulu oku dhilanda odhindji lela oshoka onyama paife oyaninga ondilo onkee aantu paife oyii tula owala moohi.

Otuna iitowalekithi ya yoolokathana moka tu namo omatama, aantu ohaya longitha nee gwoku towalekitha iikulya yawo, onkene aantu oye yapo nongeshefa yoku landitha omatama moka ga pakelwa nawa opo aalandi yeye ya lande omatama gawo.

Uuna megumbo mweya omuyenda ohatelekelwa oshithima yetapewa ondjuhwa ye yatelekwa nawa yiihwapo po pooha taputulwa neeh ombonga yopashiwambo.

Omahala ngoka haga nana aatalelelipo otu na mo efuta, kefuta ohaku kala nee omaludhi guudhila ga yoolokathana moka tu na mo oondhila oontokele. Aatalelelipo ohaya yi nee e taya thaneke, taya talelepo efuta.

Nonando oonte dhetango odhili dhapumbiwa kiimeno, uuna omutenya gwatsa shinene oonte dhetango otadhi vulu okuyonagula po iimeno. Onkene aanafalama oye ya po nonkambadhala ndjika moka haya tula othayila pombanda yiimeno opo yi keelele omutenya kaagu thike kiimeno.

Uuyuni paife owa huma komeho, naantu ihaa longitha we omatemo nenge iipululo yeendoongi okupulula omapya gawo, aawe, ohaa longitha omambakumbaku okupulula omapya gawo, ngoka guli omukalo tagu endelele lela.

Uuna omuloka inaagu loka nawa ,ohashi tula aanafaalama muudhigu oshoka iimeno oya pumbwa omeya .Onkene aanafaalama oye yapo nonkambadhala moka haya kutha ominino , etaye dhi tsu oombululu , ominino tayedhi tula kopomba opo dhivule okugandja omeya kiimeno.

Otu na iitowalekithi ya yoolokathana, moka tu na mo oonyanga. Aantu ohaya longitha oonyanga okutowalekitha iikulya yawo, onkene aantu oye ya po nuunafaalama woonyanga.

Uunafaalama woondjuhwa owa simana unene , oshoka oto vulu okulandithapo ondjuhwa onene, uuyuhwena nenge omayi opo wu imonene oshimaliwa.

Momeya omuna iilikama oyindji moka mwakwatelwa oongandu onkene aantu mboka yehole oku yoga otaya londodhwa opo ya kale yakotoka oshoka momeya ohamu kala oongandu dhoka tadhi vulu oku dhipaga omuntu.

Oohi i ta vulu oku dhi kwata noonyala dhoye oshoka odhili dhina omuthenu sho osho nee aantu ye ya po nonkambadhala ndjika moka haya longitha oonete mokukwata oohi, ngoka gu li omukalo omupu.

Oohi odhili dhina omuthenu onkene ito vulu okudhi kwata noonyala. Onkene aantu oye yapo nonkambadhala ndjika moka taya longitha oonete okukwata oohi.

Nonando oonte dhetango dha pumbiwa kiimeno, uuna oonte dhetango dhaningi odhindji oha dhi vulu oku shangulapo iimeno. Onkee aanafaalama oya mono onkambadhala ndjika moka haya tula othayila kombanda yiimeno opo yi keelele oonte dhetango.

Aanafaalama uuna ya likola mo iilikolomwa yawo momapya ohaye ke yi landitha pomahala gomalandithilo . Iilikolomwa ongaashi omakunde, oofukwa, iilya yomahangu, iilyaalyaaka, oontanga nayilwe, opo ya vule okwiimonena oshimaliwa.

Oohi ito vulu okudhi kwata noonyala oshoka odhi na omuthenu, onkene aantu oye ya po nonkambadhala ndjika moka taya longitha oonete okukwata oohi, shoka shi li omukalo omupuupuka elela nota gu endelele.

Aakwashigwana onkee nga natango taa lili omolwa omapya gawo ngoka taga yonagulwa po koondjamba. Oondjamba odhi li dha tauka mo metosha nodhili tadhi piyaganeke aakwashigwana. Ihe aakwashigwana otaa londodhwa ngaa kutya naya ikaleke kokuke noondjamba. oshoka odhili dha nika oshiponga eelela.

Ethimbo lyoku pulula nge lya hulu, aanamambakumbaku ohaya kutha ko nee omatemo komambakumbaku ,opo yeka longithe ishewe iilonga yimwe . Omatemo ohaga longithwa wala pethimbo lyoku pulula.

Uuna omvula inayi loka nawa nenge omvula ya hula okuloka, shika ohashi tula aanafaalama muudhigu, oshoka iimeno oya pumbwa omeya. Onkene aanafalama oyeyapo nonkambadhala ndyoka, moka haya kutha ominino, etaye dhitsu oombululu, opo dhi vule okupa iimeno omeya.

Uuna omvula inaayi loka nawa, nenge omvula ya hula okuloka, shika ohashi tula aanafaalama muudhigu, onkene aanafaalama oye yapo nonkambadhala ndjika, moka haya tsu ominino oombululu, opo dhivule okugandja omeya kiimeno.

Uuna iilya yakukuta aantu ohaya munu mo nee iilya momapya, opo yeyi tule piipale yikukute nawa yoyi vule okuyungulwa. Aantu ohaya munu nee taya longitha ngaashi oombali niiyaha.

Oohi odhili dha simana muundjolowele womuntu kehe. Nonande otuna omaludhi goohi dha yooloka, opuna owala oohi ndhoka odho dhu uthwa oku liwa. Onkene aantu oya kunu uunafaalama woohi moka aantu haya landitha oohi opo yi imonene oshimaliwa.

Otu na wo uupale mboka wuli kooha dhomatale gomeya, moka mu na iidhanitho yaanona. Aakuluntu ohaye eta nee aanona yawo, yo taya tala omeya, yo tayi inyanyudha.

Nonande ongolo oya fa ondoongi, Ondoongi oyi li onga oshitekulwanamwenyo. Ongolo oyo oshiyamakuti na oyi na oondjila oonduudhe noontokele.

Uuyuni owa huma komeho. Aantu ihaya longitha we omatemo, nenge iipululo yoondoongi, okupulula momapya. Aantu paife ohaya longitha omambakumbaku, ngoka guli omukalo omupu notagu endelele okupulula omapya.

Iitekulwa namwenyo yomo magumbo omwa kwatelwa wo Oondjuhwa moka tuna mo oondjuhwa onkiintu noondjuhwa oondumentu ano ekondombolo. Ano kehe megumbo oshili sha simana opo mukale muna ekondombolo. Oondjuhwa odhili dha simana elela, oshoka ohadhi vulu oku dhipagelwa uuna megumbo mweya omuyenda.

Oohi odhili dhina omuthenu, onkene ito vulu oku dhi kwata noonyala, onkene aantu oye ya po nonkambadhala ndjika moka taya longitha oonete oku kwata oohi, ngoka guli omukalo omupu notagu endelele.

Uuna omvula ina yi loka nawa nenge ya hula okuloka, evi ohali kala nee lyakukuta, shoka tashi etele uudhigu iimeno, oshoka evi lyakukuta kali shi eewanawa kiimeno, onkee aanafaalama oye ya po nonkambadhala ndjika, mpoka ha ya kutha ominino eta ye dhi tsu oombululu opo dhi vule okupa iimeno omeya.

Iimeno oyili ya pumbwa omeya nuuna omvula yaloka nenge inaayi loka nawa shika ohashi tula iimeno muudhigu. Onkene aanafaalama oye yapo nonkambadhala ndjika moka haya kutha ominino etaye dhi tsipula oombululu opo yavule okupa iimeno omeya.

Iitekulwa namwenye yomomagumbo otuna mo oondjuhwa, oondjuhwa odhili pamaludhi ga yoolokathana. Oondjuhwa odha simana oshoka pashiwambo kehe egumbo olya pumbwa oku kala lyina oondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi longithwa ne hadhi vulu oku dhipagelwa omuyenda uuna megumbo mweya omuyenda.

Oomwedhi owala oonshona dhaka pita, moka kwali tuna onkundana yetu zilile kOmusati, moka omukulukadhi ali adhipagwa kondjamba. Ondjamba oyili oshinamwenyo shanika oshiponga lela, onkene aakwashigwana otaya kunkililwa, opo yi ikaleke kokule noshinamwenyo shika. Ano uuna ya mono ondjamba, yaa heyi kwate nenge yeyipiyaganeke, ihe nayeshilopote.

Pashiwambo egumbo kaa li na oongombe kalishi egumbo, onkene omuntu kehe okwapumbwa okukala ena oongombe, oshoka oongombe odhi li dhasimana lela ohadhi vulu okutselwa piituthi, piituthi ngaashi yosa osho wo piituthi yoohango.

Oohi odhili dhina omuthenu, na itovulu okudhikwata noonyala. Onkene aantu oyeyapo nonkambadhala ndjika, moka haya longitha oonete, okukwata oohi.

Momashala gomatalelepo otuna mo omatale gomeya ngoka haga nana wo aatalelipo noko minkulo ohaku kala ne kuna omiti moka aatalelipo taya vulu oku kuutumba, osho wo iipundi opo aatalelipo ya kuutumbe yo vululukwe nawa.

Uunafalama woondjuhwa owuli wa simana oshoka otovulu okulandithapo oondjuhwa nenge okulanditha uuyuhwena nenge tolanditha omayi etwi monene oshimaliwa.

Aatelelipo uuna taye ya moshilongo, ohaya hiila nee omahauto ngoka taayi taaye keenda nago. Ohaya kala nee yena uuteda nuuna uusiku weya ohaya ya dhike ootenda dhawo etaya lala opo ya vule okutsukila nondjila yawo.

Moshikunino shiinamwenyo omuna iiyamakuti yo maludhi ga yoolokathana, ngaashi oongolo, oonduli na yilwe ishewe. Iinamwenyo mbika ohayi nana nee aatalelipo, moka aatalelipo yaza kiilongo ya yoolokathana ha yeya oku talelapo oshikunino shika. Yo taya talelepo iinamwenyo yo maludhi ga yoolokathana.

Etango ohali zi kuuzilo tali ka ninginina kuuninginino nuuna etango lyili pokuningina aantu pashiwambo ohaya ka kongolola iimuna nenge taya ka konga iikuni opo ya tameke okulongekidha uulalelo.

Iimeno oyapumbwa omeya opo yikoke nawa yo yituleko iiyimati . Ngele omvula inayi loka nawa ,shika ohashi eta iimeno mbyika kaayi l koke nenge pukoke owala iishona. Onkene aanafaalama oye yapo nomukalo nguka gokutula ominino kohi yiilwa . Ohadhi tsuwa oombululu opo dhiwape okugandja omeya kiimeno.

Aantu onkene ngaa taya kambadhala sha opo yiimonene oshimaliwa oshoka anuwa omutumba kagweeta sha. Aantu oye ya po nedhiladhilo ndyoka moka taya landitha iimeno mbyoka iishona opo aantu ya lande yo ya vule ya katsike komagumbo gawo.

Nonando omeya oga pumbiwa kiimeno, omeya ogendji ohaga vulu okuyonagula iimeno. Onkene aanafalama oyeyapo nonkambadhala ndjika, uuna omvula tayi loko unene, pombanda ohaya tulapo othayila, opo yi keelele omeya kaaga ye kiimeno.

Oohi odhili dhina omuthenu onkee ito vulu oku dhi kwata noonyala dhoye, onkee aantu oye yapo nonkambadhala ndjika, moka haya longitha oonete, oku kwata oohi. Oohi odhili dha simana muundjolowele womuntu kehe.

Uuyuni paife owa huma komeho. Aantu ihaa longitha we omatemo nenge iipululo yuundongi opo ya pulule, ihe ohaa longitha omambakumbaku na oha ga endelele okupulula.

Una omvula inayi loka nawa nenge ya mana oku loka shika ohashi tula aanafalama muudhigu oshoa iimeno oyili ya pumbwa omeya. Aanafalama oye yapo nonkambadhala ndjoka haya kutha ominino etaye dhitsu oombululu opo dhi vule okupa iimeno omeya.

Mefuta omu na iinamwenyo yomaludhi ga yoolokathana mbyoka oyindji yo muyo ohayi nana aatalelipo moka tu na mo ombwa yomomeya ndjoka ya simana lela oshoka ohayi vulu okuza omagadhi ngoka haga vulu okupanga uuvu womomakutsi.

Uuna omuloka gwaloka nawa aanafalama etaya mono mo iilikolomwa oyindji ohaya ka landitha pomahala gomangeshefelo mpoka taya ka landitha iinima ngaashi oofukwa, omakunde, iilya na yimwe opo yi imonene oshimaliwa.

Moshikunino shiinamwenyo otuna mo iiyamakuti yomaludhi gayoolokathana. Moka tunamo oonkoshi . Oonkoshi odhili dhanika oshipongaelela, onkene aatalelipo mboka haya ka talelapo oshikunino shika , ohaya londodhwa opo kaaya zemo momahauto gawo.

Uuna omvula inaayi loka nawa, nenge yahula okuloka, aanafalama ohaya kala yeli muudhigu. Onkene oyeya po nonkambadhala ndjika, moka haya kutha ominino, e taye dhi tsu oombululu, opo dhivule okupa iimeno omeya.

Aakwashigwana onkene natango taya nyangadhala opo yiimonene oshimaliwa. Oyeya po nedhiladhilo lyuunafaalama woondjuhwa oshoka oto vulu okulanditha omayi goondjuhwa nenge tolanditha uuyuhwena uushona nenge tolanditha po oondjuhwa oonene opo wu imonene oshimaliwa shoye.

Aantu onkene ngaa taya kambadhala nekehe shoka taya vulu oku eta po, opo yi imonene oshimaliwa. Aantu oye ya po nongeshefa yokulanditha iimeno iishona, opo ya vule okulanda yo taya ka tsika komagumbo gawo.

Uuna omvula ya loka nawa ngaashi kiitopolwa yokonooli, Omeya oha ga kala nee ga talama nawa miishana niimeno ya ziza nawa, onkee iinamwenyo ngaashi oondoongi noongombe ihayi ugilwa we ashike otayi nu owala omeya miishana moka.

PaShiwambo egumbo lyaana oongombe kali shi egumbo., oshoka megumbo kehe omwa pumbwa oku kala muna oongombe. Oongombe ohadhi longithwa nee oku tselwa ngaashi piituthi yoosa nenge piituthi yoohango.

Otu na uupuka womaludhi gayoolokathana mboka hawu yonagula po iimeno onkene aanafaalama oyeya po nonkambadhala ndjika moka haya tula oonete nenge oothayila pombanda yiimeno opo uupuka kaawulye po iimeno.

Otuna omaudhano gayoolokathana moshilongo moka tuna mo omaudhano gokuhinga uuthanguthangu. Omaudhano ngaka ohaga kala nee gakwashilipalekwa komahangano gayoolokathana ngoka haga yambidhidha mboka haya hingi uuthanguthangu.

Moshiwambo ohakuti anuwa omulumentu ongombe, kehe omulumentu okwa pumbwa okukala ena ongombe, molwashoka ongombe odhili dhasimana lela uuna pweya uudhigu nenge oshituthi shontumba aantu ohayatsele oongombe.

Nonando oonte dhetango odha pumbiwa kiimeno, uuna omutenya gwatsa shinene oonte dhetango ohadhi eta uupyakadhi kiimeno. Onkene ano aanafalama oya mono onkambadhala ndjika moks haya tula othaila pombanda yiimeno eta tulamo nee omalamba ngoka goshinane opo ge ete uuyelele mboka wa pumbiwa kiimeno.

Uuna omvula inaayi loka nawa nenge ya omvula ya hula oku loka aanafaalama ohaya kala yeli muudhigu, oshoka iimeno oya pumbwa omeya, onkene oyeya po no kambadhala ndjika moka haya kutha ominino etaye dhi tsu oombululu opo dhi vule okupa iimeno omeya.

Uuna omvula inaayi loka nawa nenge ya hula okuloka aanafaalama ohaya kala yeli muudhigu oshoka iimeno oya pumbwa omeya onkene oyeya po nonkambadhala ndjika moka haya kutha ominino etaye dhi tula kopomba, taye dhi tsu oombululu opo dhi vule okupa iimeno omeya.

Otuna omihoko dhayoolokathana moka tunamo aadhemba. Aadhemba oyeli yomomihoko hadhinana aatalelipo omolwa iikutu yawo mbyoka haya zala

Namibia okuna iikwadhila ya yoolokathana . Iikwadhila mbyoka wo ohayi nana aataleli po. Namibia oshilongo shina uushitwe wo opala muudhila moka tu na mo woo oonkanga, oonkanga ohadhi kala miihwa nodhi li hadhi nana aataleli po wo.

Uunafalama woondjuhwa ouli wa simana lela oshoka oto vulu okulanditha omayi nenge to vulu okulandithapo uuyuhwena uushona nenge to vulu okulanditha oondjuhwa oonene eto imonene oshimaliwa shoye. Onkene oshi li shasimana lela opo tukalekepo uunafaalama woondjuhwa.

Nande oonte dhetango odha pumbiwa kiimeno, uuna omutenya gwapya shinene ohashi vulu oku yonagula po iimeno. Onkene aanafalama oyeya po nonkambadhala moka haya tula othayila kombanda yiimeno opo yi keelele oonte dhetango.

Otu na oondhila odhindji hadhi kala kefuta ndhoka hadhi nana aatalelipo moka tu namo oondhila ndhoka hadhi ithanwa haku tiwa ooFlamingo. Oondhila ndhoka ohadhi kala dhili komunkulofuta nodhili hadhi nana aatalelipo.

Omashala gomangeshefelo ngaashi moondoolopa omuna aantu mboka haya landitha iilikolomwa yopashiwambo. Ngaashi omakunde, oofukwa oshowo iilya, shika opo shiningile aantu mboka yeli mondoolopa yavule oku ilandela iilikolomwa yawo yomomapya.

Uuyuni paife owa huma komeho elela naantu iha longitha we omatemo nenge iipululo yoondongili awe. Aantu paife otaya longitha omambakumbaku ngoka ogo guli omukalo omupu no tagu endelele elela.

Kiitopolwa yokonooli uuna omvula ya loko omatale nomadhiya agehe ohaga kala nee gu udha omeya nuuna omvula ya hulu okuloka aantu ohaya kala mee yadhika omadhiya ngoka opo omeya kaaga dhanenwemo kiimuna

Uuna iilya ya kukuta, aantu oha ya ka teya mo nee iilya taya longitha oombaali nenge iiyaha, eta ye yi tula pomalupale opo yi kukute nawa yo yi vule oku yungulwa po.

Otuna omaludhi goohi dha yoolokathana moka tuna oohi dhoka hadhi liwa nooii dhoka itadhi vulu okuliwa kaantu oohi odhili dha simana muundjolowele womuntu kehe nanafaalama ohaaya imonene oshimaliwa shawo lela oshoka aantu oyendji ohaa Landa oohi.

Pashiwambo uuna megumbo mweya aayenda ohaya dhipagelwa ondjuhwa ayihe yiihwapo oshowoo omboga yopashiwambo noshimbombo etaya li.

Pashiwambo egumbo lyaa na oodjuhwa kali shi egumbo, oshoka oondjuhwa odhi li dha simana lela uuna megumbo mwe ya omuyenda oha dhipagelwa ondjuhwa.

Otuna iitekulwanamwenyo yomegumbo ya yooloka. Oondjuhwa odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi tekulwa megumbo. Oondjuhwa ohadhi longithwa oku dhipagelwa aayenda, uuna megumbo mweya omuyenda oha dhipagelwa nee ondjuhwa.

Uuna ethimbo lyuupyu weya kehe shimwe ohashi kala shu uvite uupyu. Ano omuntu wa hala ike kehe thimbo owuli momeya moka mwa kwatelwa woo oombwa. Oombwa nadho odhi uvu uupyu nuuna nee dhu uvu uupyu ohadhi yi nee mokadhiya nenge mokandambo komeya opo dhi talalelwe nawa.

Oomwedhi dha piti otwali twa kundana onkundana ombwiinayi oku ziilila koshitopolwa shamusati. Moka omukulukadhi gwoomvula dhopokati ali adhipagwa kondjamba. Oondja odhili dha nika oshiponga elela. Onkene aakwashigwana taya kunkililwa opo kaya hinde oondja una yedhi mona.

Aantu onkee ngaa taya lala taya dhiladhila kutya oyena okuyapo nashike shoka tashi vulu okuyeetela oshimaliwa. Aantu oye yapo nedhiladhilo ndyoka taya landitha iimeno mbyoka iishuushuuka . Opo aalandi yaka tsike komagumbo gawo.

Oohi odhili dhina omuthenu onkene ito vulu oku dhikwata noonyala. Onkene aantu oyeyapo nonkambadhala ndjika moka haya longitha oonete okukwata oohi ngoka guli omukalo omupu.

Uunafaalama woondjuhwa, owuli wasimana elela, oshoka omunafaalama ota vulu okulandithapo oondjuhwa ndhoka oonene, nenge uuyuhwena, nenge talandithapo omayi, opo iimonene oshimaliwa.

Shimwe shomwaa mbyoka hayi nana aatalelipo otu na mo efuta. Efuta ohali nana aatalelipo koombinga noombinga moka ho adha aatalelipo okuza koshitopolwa shokonooli taya yi koSwakopo, opo ya ka tale efuta. Komunkulofuta ohaku kala ku na omamanya ngoka haga nana aatalelipo.

Uuna omvula ya loka nawa, nepya lyina uuhoho wagwana nawa iimeno ohayi kala yuuvite ombili nohayi zizi nawa. Aanafaalama uuna taya tala iimeno yawo yo opala ohaya kala yanyanyukwa lela.

Otuna iiyamakuti yomaludhi gayoolokathana, moka tuna mo oshinamwenyo shoka hashi ithanwa haku tiwa onduli. Onduli oyo oshinamwenyo shoka oshileeleeka kiinamwenyo ayihe, kiikwawo muuyuni.

Uuyuni paife owa huma komeho, naantu ihaya longitha wee omatemo nenge iipululo yoondongili oku pulula omapya gawo, aawe, aantu paife ohaya longitha omambakumbaku, ngoka guli omukalo tagu endelele.

Nonando aantu ya hala okudhimapo omuthigululwakalo, egumbo kehe olya pumbwa okukala li na oondunda dhoomwiidhi dhoka dha dhikwa niiti e tadhi kambwa nawa, ashike aantu paife oya hala okudhimapo omuthigululwakalo nguka moka momagumbo ga napaife kamunasha we oondunda dhoomwiidhi muna owala oongulu.

Nonando oonte dhetango odhi li dha pumbiwa kiimeno ,una omutenya gwa tsa unene oonte dhetango ohadhi vulu okuyonagula po iimeno onkene aanafaalama oyeya po noonkambadhala ndjoka haya tula oothayila pombanda yiimeno opo yikelele oonte dhetango kaa dhithike kiimeno.

Aatalelipo ohaya ningi nee oontanda moka haya kongo ehala mpoka taya vulu okukala ya kuutumba taayotha oonyama dhawo yotaanu iikunwa yawo sigo omasiki gawo gokushuna gaadha.

Otuna iitowalekithi yomaludhi gayoolokathana moka tunamo oonyanga, aantu ohaya longitha nee oonyanga okutowalekitha iikulya yawo, onkee aantu oyeya po nuunafaalama woonyanga.

Omilonga nenge omatale gomeya oyo yimwe yomwaambyoka hayi nana aatalelipo. Aantu oye ya po nduno nongeshefa, hoka komunkulo gwetale haya tula ko nduno iipundi e taku kala ta ku monika nawa, opo aatalelipo ya vule okukuutumba.

Uuyuni paife owa huga eelela. Naantu paife ihaya longitha we omatemo nenge iipululo yoondongi oku pulula omapya gawo, aawe aantu paife ohaya longitha omambakumbaku ngoka guli omukalo tagu endelele eelela .

Oomwedhi dha ka pita otwali twa kinda a onkundana ombwiinayi okuziilila koshitopolwa shaOmusati moka oomukiintu goomvula dhopokati ali a dhipagwa kondjamba . Oondjamba oshili dha nika oshiponga lela onkene aakwashigwana taya kunkililwa ya ikaleke kokule noondjamba uuna yedhi mono.

Nonando oonte dhetango odhili dhapumbiwa kiimeno .uuna omutenya gwatsa unene oonte dhetango ohadhi vulu oku yonagulapo iimeno ,aanangeshefa oyeyapo nonkambadhala ndjoka moka taya tula othayila pombanda iimeno opo yi gamene iimeno komutenya.

Omahala ngoka haga landitha iikulya yopashinanena ohaga kala ga opalekwa nawa, taga monika nawa, opo wo ganane aalandi. Moka haga kala gena wo iipundi niitaafula yo ku kuutumba moka aalandi taya kuutumba etaya li yo taya nu iikunwa yawo.

Omapeya oge li ga nika oshiponga lela oshoka ohaga hanagulapo uulithilo wiimuna. Onkene aantu otaya kunkililwa opo ya hulithe po oku tema omililo mokuti.

Otuna iikwamawawa yomaludhi ga yoolokathana mbyoka hayi tekulwa momagumbo, moka mwa kwatelwa oondjuhwa osho wo oombaka na yilwe wo. Iinamwenyo mbika oyili ya simana lela nomOshiwambo ngele kuna ondjuhwa megumbo, egumbo ihali talika ko lyafa egumbo.

Otuna oludhi lwiikwamboga ya yoolokathana moka tunamo omboga ndjoka yo pashinanena ano ndjoka hayi ithanwa omacabbage . Omboga ndjika oyili yasimana kuundjolowele womuntu nuuna nee ya adha aanafaalama oha yeyi likola etaya kalanditha.

Nonando oonte dhetango oshili dha pumbiwa kiimeno, uuna omutenya gwatsu shinene, ohagu hanagula po iimeno. Aanafaalama oye yapo nonkaambadhala yoku tula oothayila pombanda yiimeno, opo dhi keelele oonte dhetango.

Uuna aatalelipo taye ya moshilongo ohaya hiila oondunda dhokulala. Oondunda ndhoka odhi li lela pamuthika gopashinanena tadhi monika nawa meni, opo aatalelipo uuna taya ka galuka natango ya hiile oondunda ndhika.

Uuna omvula yaloko omadhiya ohaga kala nee guudha omeya, nuuna omvula ya loka aantu ohaya gumbile nee omadhiya ano taye ga tula odhalate, opo omeya kaagadhanenwe mo kiimuna.

MoNamibia otuna mo oshikunino shiinamwenyo shedhina Etosha. MEtosha ohamu tulwa nee iiyamakuti yomaludhi ga yoolokathana moka mwa kwatelwa wo onduli. Onduli oyo oshinamwenyo shoka oshileeleka miinamwenyo ayihe muuyuni.

Otu na aantu mboka ya pyokoka mokuteleka. Moka tu na mo aantu mboka yeshi oku teleka iikuki. Iikuki oha yi longithwa nee piituthi ngaashi: iituthi yomavalo, iituthi yoohango nenge iituthi yomashasho.

Uuna omvula yaloka nawa iishana ohayi kala yaziza nawa niimuna yuuvite ne ombili ngaashi oongombe niikombo, yapaluka nawa komalutu.

Uuna omvula ya loka nawa nepya lina uuhoho iimeno ohayi kala yu uvite ombili, ya ziza nawa. Na mwene gwepya uuna ta penduka ta tala epya lye oha kala lela uuvite ombili. Onkene uunafaalama owu li wa simana lela.

Miitekulwanamwenyo mbyoka hayi tekulwa momagumbo otu na mo oongombe. Pashiwambo ando kehe megumbo namu kale mu na ongombe. Aantu ohaya longitha oongombe ngaashi okutsela poohango nenge piituthi yoosa, onkene oongombe odha simana lela.

Otu na iikwamboga ya yoolokathana, moka tu na mo omboga ndjoka hayi kunwa pamuthika gopashinanena. Ohayi kala nduno ya kunwa momikweyo nawa, opo shi kale oshipu una omunafaalama te ya a kuthe mo iilikolomwa ye.

Uuna omvula ya loka, omilamba ohadhi tondoka omeya shoka sha ningi oshidhigu kaakwashigwana oku taaguluka omulamba. Onkene epangelo olya ningi onkambadhala ndjika, mpoka hali tula uutenda pombanda yomulamba opo aakwashigwana ya vule oku taaguluka omulamba.

Nonando oonte dhetango odhi li dha pumbiwa kiimeno, uuna omutenya gwa tsu unene, oonte dhetango ohadhi hanagula po iimeno, moka tadhi fike iimeno e tayi si po.

Uuna aateleli po haya ka talela po omahala moka mu na iiyamakuti, ohaya kala taya londodhwa opo yaa ha ze mo miitukutuku yawo mbyoka ya enda nayo oshoka miihwa moka ohamu kala mu na oonkoshi dhoka hadhi kala dha nika oshiponga lela .

Uuna omvula inayi loka nawa, ohayi tula aanafaalama muudhigu, oshoka iinamwenyo oya pumbwa omeya. Aanafaalama oye ya po nonkambadhala moka ya kutha ominino e taye dhi tula kopomba, e tadhi ende mokati komapya. Ominino dhika aantu oye dhi dhi tsa oombululu, opo dhi vule okupa iimeno omeya.

Opuna oludhi lwoohi ndhoka hadhi ithanwa takuti oontangu. Ndhoka dhili oonshona lela, ito vulu okudhi kwata noonyala, nenge wudhi kwate noshishongo, onkene aantu ohaya longitha oonete dhoomwe opo ya vule oku kwata oontangu.

Uuna aatalelelipo taye ya moshilongo ohaya kala ya pumbwa oondunda dhokulala onkene aanangeshefa oyeya po nonkambadhala ndjoka yokutunga oondunda dhoohiila moka aatalelelipo taya vulu okuhiila oondunda dhokulala.

Otuna iitowalekithi yomaludhi ga yoolokathana, moka tuna mo omatama. Aantu ohaya longitha nee omatama mokutowaleka iikulya yawo. Ohaga pakelwa nee nawa manga inaaga ka landithwa.

Oohi odhili pomaludhi gayoolokathana moka tu na oohi ndhoka inaadhi uthwa okuliwa. Aakwashigwana onkene ngaa taya kunkililwa opo yaha lye oohi kehe oshoka oohi dhimwe otadhi vulu okuya etela uudhigu.

Omasiku hamale sho twali twakundana onkundana ombwiinayi okuzilila moshitopolwa shaMusati. Moka omukulukadhi gweevula dhopokati ali adhipagwa kondjamba. Aakwashigwana onkene ngaa natango taya londodhwa yiikaleke kokule noondjamba. Uuna yamona oondjamba yaa hedhi kwate nenge yedhishinde oshoka odhili dhanika oshiponga lela.

Uutale mboka wokuyoga pooha ohapu kala nee puna uumbete osho wo uutala wokuninga omuzile. Aantu mpoka taya vulu oku ka lala ya vululukwe po.

Otuna iitowalekithi ya yoolokathana, moka tuna mo woo omatama. Aantu ohaya longitha nee omatama oku towalekitha iikulya yawo ngaashi, oonyama na yilwe ishewe. Onkene aantu oya tameka ongeshefa yomatama oshoka oyili tayi etele omuntu oshimaliwa elela.

PaShiwambo egumbo lyaana oondjuhwa kali shi egumbo. Onkene egumbo kehe olya pumbwa likale lina oondjuhwa molwaashoka oondjuhwa odha simana. Nalimwe lyomomasimano olyo uuna megumbo mwe ya omuyenda oha dhipagelwa ondjuhwa.

Uunafala wiimuna owuli wasimana lela ngaashi pamuthigululwakalo hwoshiwambo egumbo kehe olya pumbwa oku kala lina oongombe oshoka oongombe ohadhi longithwa okutsela piituthi yayooloka ngaashi poohango nenge poosa.

Moomwedhi dhakapita okwali tuna onkundana ndjoka ya zilile moshitopolwa shaMusati, moka omukulukadhi goomvula dhopokati ali adhipagwa kondjamba. Ondjamba oshinamwenyo sha nika oshiponga lela, onkene nga natango aakwashigwana taya kunkililwa opo yi ikaleke kokule nenge kaya hinde oondjamba una yedhi mono, ihe yedhi lopote.

Oondjuhwa odhili dha simana pashiwambo, onkene kehe egumbo olya pumbwa okukala lina oondjuhwa, oshoka uuna megumbo mweya omuyenda, oha dhipagelwa ondjuhwa, nenge ta pewa ondjuhwa yomwenyo aye nayo kegumbo.

Uuna pehala lyontumba puna uudhano wontumba, aantu ohaya kutha ne omambakumbaku opo gaka wopaleke pehala ndjoka, ano taya kutha po omwiidhi opo ehala lyikale lyahandjuka nawa.

Nonando aantu yatalako uunafaalama oshinima oshipu, uunafaalama kawushi oshinima oshipu oshoka ito kunu wala iikunwa yoye ngoye tokala wamwena, aawe, owuna okukala toyi tekele kehesiku ngoye toyi limi opo yikoke nawa.

Uunafaalama woondjuhwa owuli wasimana elela, moka aantu taya vulu okulanditha po oondjuhwa, nenge tayalanditha uuyuhwena

Uuyuni paife owa huma komeho naantu ihaya longitha we omatemo nenge iipululo yoondongi okupulula omapya gawo, aawe aantu paife ohaya longitha omambakumbaku ngoka guli omukalo tagu endelele.

Otuna iikwadhila yomaludhi gayoolokathana, moka tunamo okadhila hoka kedhina ehwiyu. PaShiwambo aantu oyiitayela kutya okadhila hoka ohaka hunguna iinima iiwinayi nongele wekamono nenge wekuuva taka lili otashi ti kutya owuna okuuva oshinima oshiwinayi.

Otu na aantu ya pyokoka mokuninga iikuki yomaludhi ga yoolokathana. Iikuki mbika ohayi longithwa nee piituthidhimbuluko oyindji ngaashi iituthi yokudhimbulukwa omavalo, iituthi yoohango niikwawo oyindji.

Oompanda odho dhimwe dhoka hadhi nana aatalelipo nodhili dha gamenwa kepangelo molwa oombinga dhayo dhoka dhina dhondilo, onkee odhina ku kala dha gamenwa kuukongo waali paveta.

Otuna iitekulwanamwenyo ya yooloka moka tu na mo iikombo, oongombe nayilwe ishewe. Iikombo oyi li nee pamaludhi moka tu na mo oludhi ndoka halu ithanwa oonzi.

Uuyuni paife owa huma komeho, naantu ihaya pulula we koonyala, nenge ya pulule niipululo yuundongi, ihe ohaya longitha omambakumbaku. Nguka guli omukalo omupupuka lela notagu endelele.

Ombuga yaNamibia ehala lya kukuta nteentee, niimeno ihayi vulu oku kokela mo. Ashike oshimeno shedhina Welwitschia osho ashike hashi vulu oku hupa mombuga, ano tashi vulu okumena no ku koka mombuga itaashi si po.

Oohi odhi li dhimwe yomwaambyoka hayi kandula po omukaga ngaashi kiitopolwa yomonooli, onkene aantu ohaya kwata nee oohi momatale, taya longitha oonete, nenge taya longitha iiyaha.

Otu na iikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo moka, tu na mo ondjuhwa. Pashiwambo ondjuhwa oha yi longithwa okudhipagelwa omuyenda uuna megumbo mweya omuyenda.

Omasiku ha male, moka twali tu na onkundana yetu okuziilila pomusati, moka mwali mu na omukiintu adhipagwa kondjamba. Onkene epangelo ota li tsikile nokulondodha aakwashigwana yiikaleke kokule noondjamba, shaashi odhili dha nika oshiponga elela.

Oohi odhili dha simana muundjolowele womuntu kehe. Ano oshili sha simana okulya woo oohi nenge okulanditha oohi opo wiimonene oshimaliwa shoye .

Uuna omuloka inaagu loka nawa shika ohashi tula aanafaalama muupyakadhi oshoka iimeno oya pumbwa omeya . Aanafaalama oyeya po nomukalo ngoka gokutula ominino mepya moka tayeyi tsu oombululu opo yipe iimeno omeya.

Nonando oonte dhetango dhapumbiwa kiimeno, oonte dhetango dhapitilila unene odhina uuwinayi kiimeno, onke aanafalama ohaya kutha oothayila etaya sikile iimeno yawo uuna omutenya gwa tsu.

Omahala ogendji gokutalelapo oho adha po nee omatala ga dhikwa nenge oondunda dha dhikwa moka muna iipundi. Moka aatalelipo haya vulu okukuutumba eta ya vululukwapo opo ya tsikile nondjila yawo.

Epangelo onkee ngaa natango tali londodha aakwashigwana yaaha lye oohi ndhoka dheya nefundja, oshoka oohi ndhoka dhimwe odhina uuzigo. Uuna aantu yedhili otadhi vulu okuya etela uupyakadhi.

Aantu paife oyena uunongo mo ka taya vulu nokweeta po oshinima shokukwata oohi no nando aantu nale ike kwali hakwata noonete paife aantu oyeya po niinima oyinji moka mwa kwatelwa moshiwambo tuuna mo oshishongo hashi longithwa oku kwata oohi nenge omuntu tamangele onete koshitenda na ota vulu oku kwata nayo oohi.

Otuna iiyamakuti ya yooloka moka tuna mo onduli. Onduli oyo oshinamwenyo shoka oshileeleeka miiyamakuti ayihe.

Aantu ohaya pungula iilya yawo momashisha, eshisha ohali kala ne lya sikilwa nondunda ndjoka ya ningwa noomwidhi, uuna ethimbo lyaadha lyoku pungula, ondunda ohayi ziko ne opo shi ninge oshipu oku tulamo iilya.

Mombuga yaNamibia omu na oshimeno shedhina Welwitchia shoka hashi nana wo aatalelipo, sho osho oshimeno shoka hashi vulu okukala mombuga.

Aanangeshefa yoohi onkele taya indilwa opo kaa yape oohi kehe oshikulya ashike ya yi moositola e taya ka landa iikulya yoohi oshoka iikulya ina yi uthwa otayi vulu okweetela oohi omaudhigu.

Ongeshefa yoohi oyili ya simana lela moka omuntu tavulu oku imonena oshimaliwa. Aantu ohaya longitha oonete okukwata oohi

Yimwe yomiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo ongaashi oondjuhwa. Oondjuhwa odho dhimwe dhomiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. No pashiwambo nee oondjuhwa ohadhi longithwa okudhipagelwa aayenda.

Iikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo otuna oondjuhwa. Oondjuhwa odhili dha simana lela oshoka uuna megumbo mweya aayenda omuntu oha dhipagelwa ondjuhwa . Oondjuhwa ohadhi dhipagwa ngaashi piituthi yoohango nenge yomashasho nenge piituthi yomavalo.

MoNamibia otu na mo omihoko odhindji, moka tu na mo Aawambo, Aaherero noshowo Aadhimba. Aadhimba oye shiwikile haya zala iipa noontulo dhawo dhi li kondje. Ohaya nana wo aatalelipo molwa uukwatya wawo mboka.

Onduli oyo oshinamwenyo shoka oshileeleka kiiyamakuti ayihe muuyuni. Onduli oyili hayi kala wo mEtosha onkene aatalelipo otaya indilwa opo ya kale kokule nayo shaashi nayo oya nika oshiponga.

Aakwashigwana onkene ngaa natango taya londodhwa kutya kaya lye oohi ndhoka dheya nefundja, oshoka oohi dhoka odhi li dhimwe dhi na uuzigo notadhi vulu oku etela aantu uupyakadhi.

Konooli yaNamibia pethimbo lyomvula, aantu ihaya si omukaga, oshoka ethimbo ndyono olyo ethimbo lyoohi. Aantu ohaya kwata nee oohi taya longitha oonete, nenge iishungu.

Oondjamba odhi li dhanika oshiponga elela, onkene aatalelipo otaya londodhwa, uuna taya katalelapo omahala ngoko kuna oondjamba, yaaha zemo moohauto dhawo, shaashi oshi li shanika oshiponga elela.

Gamwe gomomahala haga nana aatalelipo otuna mo ombuga ya Namibia. Mombuga omuna oshimeno shoka hashi kala mo ihaashi si shedhina Welwitchia. Ohashi nana woo aataleli po

Nonando aantu ya kala nokutya ongolo oyafa ondoongi aawe, Ondoongi ohayi vulu oku tekulwa megumbo omanga ongolo oshitukutuku. Ongolo oyina oondjila oonduudhe noontokele

Nonando oonte dhetango odha pumbiwa kiimeno uuna oonte dhetango dha pya unene ohadhi vulu oku etela iimeno uupyakadhi. Onkene aanafaalama oyeya po nonkambadhala ndjika moka haya tula oothayila pombanda dhiimeno opo oonte dhetango kaadhi thike ko kiimeno.

Uuyuni payife owahuma komeho naantu ihaya longitha we omatemo nenge omakatana oku tetapo omwiidhi ,Ashike otuvulu okukutha embakumbaku opo litetepo omwiidhi.

Moshiwambo otunamo oondunda ndhoka dha dhikwa niiti etadhi kambwa nawa, nondunda yakumbwa noomwiidhi . Oondunda ndhono odha lukwa nee ngaashi ondunda yomalovu ,ondunda yoku pungula oshowo ondunda yaayenda.

Omutenya ogundji kagushi omwaanawa kiimeno, onkee aanafalama ohaalongitha oothayila opo dhi gamene iimeno yawo koonte dhetango.

Uuyuni otawu humu lela komeho. Monale aantu okwali ike haya longitha omatemo, nenge haya longitha oondongi nenge oongombe okupulula omapya gawo. Ashike paife aantu ohaya longitha omambakumbaku ngoka omukalo tagu endelele lela.

Oohi kuvula okudhikwata noonyala dhoye oshoka odhina omuthenu. Aantu oyeya po nomukalo ngoka omupu ano taya longitha othayila okukwata oohi ano oohi ohadhi kakatele nduno mothayila moka aantu ee tayedhi kuthamo.

Ompinda oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi nana aatalelipo molwa ooninga dhago ndhoka dhondilo . Epangelo olya gamena ompinda kuukongo kaawuli paveta.

Iimeno oyili ya pumbwa omeya opo yi koke nawa. Nuuna nee omumvula ya hula oku loka nenge omuloka kaa guli nawa omvula ndjoka aanafalama ohaya kutha nee ominino etaye dhi tula kopomba opo ya vule oku tekela iimeno yawo.

Uuyuni owa huma komeho. Aantu ihaa longitha wee iipululo yuundoongi nenge okulima komake aawe. Aantu paife ohaa longitha omambakumbaku shoka shili omukalo omu puupuka lela.